Hadda waxaa ii muuqdo afar nin seddax. horay. fadhiyaan hal. gadaal. jiraa afarta koofi. wadtaan miis waxaa saran seddax koofi wadtaan kan u danbeyo asna. wuu wataa ubax saaran meesha

Halkaan waxaa iiga muuqdo bad oo dooman badan kudhex jiraan iyo jaqafyo geesta yaal.

Wiilashan waxay wataan baas darbi ayay fadhiyaan midna gacanta ayuu ku hayaa midna banooni ayaa ka cararay mid garan iyo burmo ayuu wataa saddexda kaloo gacanta saan ku dhahooyaa

Waa cagaf cagaf oo dhuxul daadineyso. Waa mid jaale ah iyo mid orji ah iyo bir.

Halkaan waxaa iiga muuqdo nin makaroofan wato iyo shaati cadaan ah iyo makaroofan madow.

Hada waxaa ii muuqda caag cadaan oo ku jiro shati oo buluug ah iyo daba gaab oo madow ah

Hada waxa iimuqda halgabar dhar cadeswadadto misbuga usaran iyo kulkuletar iyo qalin waraqada kuqoqoyreso ayaa igaumuqato iyo Aydhikarka intixanka

hada waxa imuuqdo Hal Nina okiyalow wata shaati o cades aho girgiir iyo ookiyaalo labadisa garab waxayalo boor aya yalo saxada uxira makarofana ugujiro

Hadda waxaan u jeedaa jartoomo kala nooc ah biyo caafi wuu dul saaran yahay iyo calan ayaa dul saaran

Haga waxa iigamuqdo halnin oo fananad giirgiirwato iyo kuwaciyaalka kudhelayo diyarad madow eh iyo babuur ayaa iimuqdo

Halkaan waxaa iiga muuqdo labo nin gadaashooda daah ayaa kuxiran jaale ah iyo miis maro cad kufidsan tahay. Hal nin wuu taagan yahay halna wuu fadhiyaa maro ayaa madaxa looga duuba.

Hadda waxa ii muuqato afar. gabdhood oo.hal nin la jiro afarta gabar waxey baranooyan harqaan mid xijaab. madow wadato mid xijaab. baluug. iyo mid xijab biidham ah mid xijaab ooo kii ah.shirarka I xiran,

Halkan waxa igamuqdo talefen io jajiro io qalabka talefanka aa imuqdo io jaajirkis aya imuqdo

Halka. Waaxaa iag muuqdo oo ah sadex diran ay wataan iyo waraaqqdo iyo qalin

Dalafari ayaa kusawiran iyo muutaasaaran

Hadda waxa Ii muuqda hool arday imtixaan ku galayayaan iyo labo dabar Dhar cadeys wataan iyo todobo dabar oo Dhar jaallo ah oo waraaqado fiirinayan miya oo imtixaanka ku galayan iyo miis .

Waxaa iiga muuqda meel aymuus la dhaho gadaal sadex aa arki kartaa

Wax Ii muuqdo afar nin ah sedex horta wey isku tosan yihiin iyo gabar iyo wiil kale gabadha Soo horeso Wilka ka gadaleyo o kilayo ayu wata wiilka ka gadaleyo iyo suud baluug ah waa waraqad qoral Aya ku qoran

Halkaan waxaa iiga muuqdo biidso basal iyo banbanooni. Cananaas kor waxaa oga qoran biibsa.

Halkan waxa iga muqdo hal wiil oo gees jiro iyo guri la dhisayo oo alwaxyo iyo bulketiyal iyo jiingada shubka iyo shamiito iyo carro aya i muqdo iyo alwaaxyo aya i muuqda

Wax Ii muuqdo gaari oo lamaiga sameynayo iyo gariga waa jaalo labo gaari wye jaale afar lug ayu leyahay gees wax ka yaalo gaari gacan

Hadda waxaa ii muuqda guri wayn ah iyo qol, daaqadihiisa, musqushiisa. cadaan albaabka albaabka kale waa guduud korontaa ku dhaggan nal cadaan ah

Hada wax loo jeeda waraqad o ku qoran qoraal ku qoran ayaa u jeda qoraal baluug ah iyo mid madoow ah iyo mid gadud ah o wax ku sa sawiran ayaa u jedaa

Had waxaa ii.muqad afar moto.oo baluug ah iyo hal moto oo fekoon ah oo hal nin saran iyo hal nin oo jidak goynaayo oo dhar baluug watomid baluug ah iyo sadax kale gabar oo geskaan furan iyo hal nin kale oo macwuus wato iyo funaanad

Halkaan waxaa iiga muuqdo wado hal wiil maraayo oo iskuuley ah. Barxad waaye waxaana kasoo horjeeda sar dheer iyo geed boocbooc ah.